Fakkii kana irratti kan argamu muka guddaa dhaabbatee jiruu dha. Fakkiin mika kanaas arbuu fi kanneen biroos kan jiranii dha. Mukichis magariisa kan ta'ee fi hedduu kan miidhaguu fi nama hawwatuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii dargaggeessa uffata aadaa Oromoo uffachuun ulee harkatti qabatee of dura ilaaluun suuraa ka'ee jiruu dha. Nama kanaan duubas fakkiin mukaa Odaa fakkaatu biqiluun guddatee kan jiruu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa paarkii bakka magariisaa fi bosonaan guutame kan mukkeen gurguddaa fi margoota baala babal'aa qabuun guutamedha. Bineensonni achi keessa jiran immoo kan kuruphee fakkaatanii fi sadii ta'anii jiranidha.

Suuraa kanarrraa kan arginu kun immoo nyaata uummata oromoo biratti baayee beekamaa tahe yoo tahu maqaan isaas cuukkoo jedhamuun beekama. Innis garbuu irraa kan hojjetame yoo tahu dhadhaa illee kan of keessaa qabudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana daldalaati. Manni daldalaa kun meeshaalee ittiin jiraachuuf barbaachisaniin guutamee mul'ata. Meeshaalee kanneen akka sooftii, saamunaafi kanneen birootu mul'ata. Meeshaalee kanneen golgaa isaanii irratti odeeffannoon barbaachisu barreeffamee mul'ata.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa maashonoota sadii kanneen gostii fi halluun akkasumas hammi isaanii wal fakkaataa ta'anidha. Isaan kun halluu gurraachaa fi keelloo waliin makame kan qabanii fi wantoota uruu akkasumas boca itti baasuuf oolu.

Biqiltuu yeroo baayee nyaataaf yookaan soorataaf gargaaru yoo ta'u, isas yeroo baayyee namoonni yeroo fayyadaman ni mullata. Biqiltuun bakka hundatti kan hin argamnedha. Biqiltuu akka sooraatti fayyadamuun qaama namaaf faayidaa akkamii qabaa?

Waanti bakka kanatti natti mul'achaa jiru, suuraa teessoo waajira mootummaa akkasuma illee waajira nama dhuunfaa wayii ta'uu danda'a. Akkasuma illee cinaa isaatti kan argamu suuraa kompiitara teessoo gubbaa taa'ee jirudha.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun loogoo kan tapha kubbaa miilaa naannoo amaaraa kan ta'ee fi halluuwwan diimaa fi adii akkasumas suuraa nama tokkoo ofirraa qabuu fi barreeffamoota adda addaa ofirraa qabudha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota lama ta'uun taa'aa jiranii fi lamaan isaanii meeshaalee sirba keessatti fayyadaman inni tokko gaachanaa fi ulee qabatee kan jiru yammuu ta'u; inni tokko immoo masiinqoo qabatee jira.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun immoo suuraa konkolaataa fe'umsaa yoo ta'u, konkolaataan kun mi'a ulfaatoo bakka tokko irraa gara bakka biraatti geessuuf kan tajaajilu, konkolaataa jabaa ijaarsaa fi madda galiif ooludha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa konkolaataawwan lama wal duuraa duubaan adeemaa jiran kan fuulduraa gurraacha, kan lammataa immoo adii fi lamaanuu kan nama fe'anii magaalaa tokko irraa gara biraa adeemaa jiranidha.

Suuraa kana irratti kan argamu poosterii beeksisaati. Poosteriin kun baankii 'Birhaanii'n kan hojjetameedha. Poostericha irratti dubartiin dhiira tokko yoo nyaata afaan keessu ni mul'ata. Lamaan isaanii uffata aadaa uffatanii jiru. Halluun duuba isaa bifa keelloo kan qabuudha.

Kopheen dubartootaa gosa hedduu ta'uu danda'a. Isaan keessaa tokko kopheen adii kan gubbaa isaatiin hidhaa pilaastikaa qabudha. Kunis soolii diimaa yookaan gurraacha qabaachuu danda'u. Gosoota kophee dubartootaa maal fa'aa beektaa?

Wanti nama gogaa harkaa gurraacha qabuun murtuu mukaan muramaa jiru kun, maqaan isaa maalidha? Faayidaan oomishini kun kennu hoo maaliidha? Bakki namni kun itti muraa jiru kun hoo bakki hojiin akkamii itti hojjatamuudha?

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa namoota dhiiraa kanneen hiriira dheeraadhaan daandii magaalaa finfinnee irratti hiriiranidha. Isaanis uffata halluu diimaa qabuu fi karaa bukkee immoo waan halluu diimaa fannoo waliin qabu gadi dheeraa uffatanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa saanduqa pilaastikaa baay'ee mana tokko keessa kuufamee jiru halluu cuquliisa qabuu fi keessa isaa dhugaatii lallaafaa kookaa jedhamu qaba. Manicha keessa saanduqoota halluu adda addaa hedduutu jira.

Kun dibata obboloonni shamarranii yeroo baayyee hidhii isaanii miidhagsuuf ykn bareechuuf itti fayyadamanidha innis bareedina isaaan uumamaan qaban caalaatti bayee akka mullatu kan godhudha. Shamarran yeroo wantoota akkasii kana fayyadaman of eegganoo akkamii gochuu qabuu?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota amantaa musliimaa hordofaa jiran kanneen lafa bal'aa fi dirree tokko keessatti jilbeeffatanii waaqeffataa jiranidha. Namoonni kunneen hedduun isaanii manguddoo fi hijaaba uffatanii sagadaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nyaataati. Nyaanni kun foon hin bilchaanne foon diimaa xixiqqeeffamee murame irraa kan qophaa'e yoo ta'u, nyaanni kun mi'awaadha. Nyaanni kun buddeenaan qabamee fi barbarreen xuqamee nyaatama.

Suuraa kana irratti kan argamu barcumadha. Barcumni kunis barcuma aadaati. Wantoota naannootti argaman irraa ogummaa harka namaatiin kan hojjetamuudha. Fakkeenyaaf: suuraa irraa akkuma mul'atu gogaa seeraan duugame irraafi muka irraa hojjetamuu danda'a.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun dhaabbata guddaa kan ijaarsa baay'ee wal xaxaa qabuu fi sibiilota akkasumas simmintoodhaan kan ijaaramedha. Innis piroojeektii guddaa kan magaalaa finfinnnee naannoo Qaallittii keessatti xuraa'aa qulleessuuf ooludha.

Fakkii kana irratti kan argamtu atileetii Oromoo beekamtuu fi jabduu kan taatee atileet Daraartuu Tulluu dha. Isheenis atileetii fiigichaa gabaabaatii hanga maaraatoonii fiiguun medaliyaa warqii yeroo baayyee argattee dha. Isheenis yeroo miidiyaan yaada kennaa jirtu fakkii agarsiisuu dha.

Meeshaan Kun meeshaa ittin urgeessituu aarsan yommuu ta'u urgeessituun mana keessaatti gaafa bunni danfu akkasumas ille gophiin garaa garaa gaafa jiraatu mana keessaatti ni aarfama. Urgeessituun urgeeffamu sun maalirra hojjetama?

Kun aasxaa barreeffamni isaa 'weibo' jedhuudha. Barreeffamni isaa halluu gurraachaan hojjetame. Halluun duubaa isaa immoo adiidha. Karaa harka bitaatiin boca agartuu ija namaa fakkaatu qaba. Bocni geengootti siqatu, kan halluu diimaa qabu itti marsee jira. 'Weibo'n tajaajila akkamii kenna?

Loon kun maal gochaa jiru? Bishaan dhugaa jiru moo Nyaata isaaniif ta'u soorachaa jiru? Loon kun kophaatti kunuunfamuun isaanii maaliifi dha? Bifa isaanii tarreessuu ni dandeessaa? Irra jireessaan biyya kamitti argamu?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota daandii baaburaa irra dhaabbatanii isaan kaan gara baaburaa seenaa jiranii fi kaan immoo keessaa bahaa jiranidha. Ala naannoo baabura kanaa yoo ilaalle bokkaan roobaa jira.

Fakii kanarraa suuraan nutti argamu suuraawwan midhaan nyaataa fi tajaajiloota biroo bara haaraa kuma lamaaf kudha torbaan wal-qabatanii gatii madaalawaa ta'een hawaasaaf dhiyaachaa jiran kan agarsiisudha. Dunkaana keessatti walitti qabamanii kan jiranidha.

Suuraan armaan olii kan inni agarsiisaa jiru suuraa alaabaa biyyoota garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii jiran yoo ta'u, alaabaan ol ka'iinsa guddaa irratti hunda keessaa adda bahee kan mul'atudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mana bakka bashannanaati. Bakka bashannanaa kanatti manneen gamoo garaa garaa umurii dheeraa qaban kan mul'atan yoo ta'u, bishaan humna elektirikiitin gara qilleensaatti ol facaafamaa jirus ni mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa ijoollee lamaa kanneen dubara ta'anii fi isheen tokko hangafa yoo taatu isheen harka bitaa irraa mucaa quxisuudha. Ijoolleen kunis uffata halluu hedduu qabu uffatanii dirree naannoo mana isaanii keessa dhaabbataniiru.

Lubbu-qabeeyyiin asirraa argaman kunneen daakiyyee jedhamuun kan beekamanidha. Isaaniis bishaan irra yeroo isaan socho'aa jiran kan agarsiisuu fi lakkoofsaan yoo ilaalle shan yoo tahan hundi isaanii iyyuu halluu wal fakkaataa qabu.

Suuraan armaan olii irratti ilaalaa jirru kan inni argisiisu namoota uummattoota kibba Itoophiyaa ta'an, kan ispoortii muka qal'oo damee qabuun shaakalaa jiraniiti. Dargaggoonni kun aadaa isaanii ibsuuf, jabina isaanii argisiisuuf kana gochaa jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota heddu uffata aadaa saba oromoo uffatanii suuraa ka'aa jiranidha. Dubartoonni kunneen hundi isaanii adda isaanii irraa faaya oromoo qabu. Uffanni isaan uffatan halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa qaruuraa tokko kan qadaadamee jiruu fi halluun isaa gurraacha ta'ee fi dhugaatii alkoolii of keessaa qabudha. Dhugaatiin alkoolii kunis yoo baay'inaan fayyadaman nama macheessa.

Suuraan argaa jirru kun loowwan muraasa kan dirree marga qabutti ol yaa'anii marga dheedaa jiran yoo ta'an, mukti qofaa isaa dirree irratti biqilee jiru, kan baala babal'aa qabu kophaa isaa damee yaasee argama.

Suuraa kana irratti kan agarru alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa halluu magariisa, keelloo fi diimaa kan ta'ee fi cinaa isaatti immoo alaabaa mootummaa Raashiyaa halluu adii, cuquliisa fi diimaa ta'e kan qabu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa midhaan nyaataa kan mishingaa fakkaatu gahee mataan isaa gadi garagalee jirudha. Biqilaan kunis gabaabaa ta'ee kan achumatti daraaree firii buufatedha. Innis baalota ofirraa qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee keessaa muuziidha. Muuziin kun waan bilchaatef halluun isaa keelloo ta'e. Muuziin pirootinii fi kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuuf qaama namaa ijaaruu fi humna namaa kennuuf fayyada.

Suuraan argamu kun suuraa daa'imman xixiqqoo rifeensa dheeraa qabanii fi uffata adii uffatanii kan jiran yemmuu ta'u mataa isaanii irra caaccuun maramee jira. Miira gammachuu fi kolfaan guutameen fuula isaanii ibsanii argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa dhugaatii alkoolii kan ta'e Qiddus Giyoorgis Biiraa kan jedhamuu dha. Innis fayyaa dhala namaa hubu keessatti gahee kan qabuu dha. Dabalataan daa'imni umuriin isaanii hin geenye hin dhugan.

Fakkiin Kun kan inni argisiisu, barattoonni mooraa keessa baratan yeroo isaan barnoota isaanii waliin ta'anii qayyabatan argina. Barattoonni kunneen saayinsii siyaasaa baratu. Isaanis baayyinni isaanii sadii. Isin biratti saayinsii siyaasaaf ilaalcha akkamii qabdu?

Wanti kun, maqaan isaa maalidha? Faayni maal irraa hojjatama? Faaya jechuun ,maal jechuudha fi faayni faayidaa maalii qabu? Faayni kun, haalluu akka kamii qaba? Meeshaan faayni kun, irraa hojjatame meeshaa akka kamii dha?

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisu dubartii faaya mormatti, gurra isheetti, akkasumas hidhii fi ija isheetti godhattee miifhagfamtee kaatee jirtu nutti argisiisa. Uffatni ishii halluu adii fi gurraacha qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu warri adii yookiin immoo faranjii yammuu tahan isaanis waltti qabamuun yookiin gurmuun tahuun namicha irraa haasaa yookiin gorsa irraa dhaggeeffachaa akka jiran fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru daa'immaan walitti qabamanii waliin dubbisaa jiranidha. Suuraa kan irra daa'ima dhiira ta'e afur fi dubartii takka qofatu jiran. Uffanni isaan uffatan halluu waalfakkaatu kan qabudha.

Alaabaan Itoophiyaa yeroo durii kaasee halluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa qaba. Garuu yeroo yeroon loogoon gidduu isaa ture jijijjiiramaa dhufee kan yeroo ammaarra gahe. Alaabaa yeroo durii kan bara 1991 duraa loogoo isaa beektaa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota bakka tokkotti waliin argamuun dhimmoota tokko tokko irratti marii gaggeessanidha. Isaanis namoota paartii siyaasaa adda addaa biyya keenyaa keessatti hirmaatanii fi kaan bahanii waltajjii irra dhaabbataa jiranidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota lamaa kan tokko taa'ee tokko immoo korojoo baatee adeemaa jirudha. Namoonni lamaanuu fooxaa kan uffatan yoo ta'u, barreefamni achirra jiru fageenya eeggachuu akka qabanidha.

Suuraa kana irratti kana agarru n meeshaa nyaata gosa garaa garaa of irraa qabudha. Gosoonni nyaata kanneenii raafuu, paastaa, timaatima fi kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen jira. Nyaanni kun baayyee baratamaadha.

wanti nti suuraa kan irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama hojii hojjachaa jiru yoo ta'u namni kun nama hojii qonnaa irratti bobba'ee jirudha. namni kun bifa aadaatiin qotaan kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kitaabaa kan halluun isaa diimaa fi diimaa ta'ee boca micciiramaa qabuu fi afaan oromootiin kan barraa'edha. Kitaabni kun seerotaa fi caasluga afaan oromoo kan of keessaa qabudha.

Fakkii kana irratti kan argamu bakka maasaa qonnaa irraa midhaan facaafamee jiru yammuu ta'u; kunis erga facaafamee guddachuun bifa magariisaa kan qabuu dha. Innis haalaan kan miidhagaa jiruu fi nama hawwatuu dha.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisaa jiru immoo suuraa waaqeffattoota Waldaa Ortodoksii yoo ta'u, namoonni kun uffata waaqeffannaa isaanii uffatanii, dibbeedhaan faarfachaa kan jiranidha. Hundi isaanii uffata qeenxee uffatu.

Suuraan as irratti arginu kun kan mul'isu yeroo daa'imman kutaa barnootaatti argamanii barnoota isaanii hordofaa jiranii dha. Daa'imman kunis mata mataa isaaniitti teessuma minjaala of irraa qabu irra taa'anii barachaa jiru.

Aayyoowwan waliin tahuun karaa irra deemaa jiran kun dugda isaanii irratri immoo ba'aa baachaa kan jiranii dha. Akkasumas daandii kana irrattis namoonni hedduun kan argamanii dha. Aayyooliin kun maaliif miillaan deemaa jiru?

Konkolaataa fe'iisaa irratti nama fe'uun yeroo baay'ee waan baratamaa ta'uu baatus yeroo tokko tokko yeroo namni baay'atu yookaan konkolaataan nama hanqatu namoota hedduu konkolaataa irra dhaabuun fe'u. Ati haala kanaan fe'amtee beektaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa motora yookaan doqdoqqee kan gommaa lama qofaa qabuu fi halluun isaa mudhii olii diimaa mudhii gadi immoo gurraacha ta'ee mana tokko fuuldura dhaabatee jirudha.

Baaziliiniin fuulatti akkasumas illee miilatti kan dibatamu yommuu ta'u fuulli nama Akka hin gogne akkasumas ille Akka hin miidhamne ni tajaajila. Baaziliiniin Kun maal irraa fi essattin hojjetamee gabaag dhiyaata?

Suuraan mul'atu kun giddu gala gabaa meeshaaleen gosa garaa garaa itti gurguramanidha. Mana baay'ee keessi isaa bal'aa ta'e keessatti walitti qabamanii kan jiran yoo ta'an, namoonni muraasnis daandii gidduu jiru irra dhaabatii bitaa jiru.

Suuraan armaan olii kan inni nu habachiisu suuraa daree barnootaa barattoonni keessa hin jirree fi qullaa kan ta'edha. Dareen barnootaa kun teessuma danuu minjaala wajjin, gabatee gurraachaa fi meeshaalee elektirooniksii keenyan manaa irraa kan qabudha.

Barattoonni yeroo akkas daree barnootaa isaanii keessa, walitti gaggaragalanii waliin waa'ee barnoota isaanii irratti mari'atan baayyee namatti tolu. Barattoonni hundi isaanii taa'anii yeroo jiranitti, barsiistuun isaanii immoo gaaffii fi deebii gochaa jirti. Isin barattoota meeqatu isinitti mul'achaa jira?

Suuraan dhiyaate kun suuraa konkolaattota gosa tokkoo daandii irra wal-duraa duubaan imala irra jiranii agarsiisa. Konkolaattota kanaan cinaatti gamoo ijaarsa irra jiru garuu ijaarsi isaa kan hin goolabamnetu ol dheeratee argama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura lafa bakka qonnaati. Bakka qonnaa kanatti biqiltuun haalluu baalaa magariisa qabu kun, margee, dheeratee fi magariisa'ee mul'ata. Duuba biqiltuu kanaatti ,biqiloonni biroo fi gaarri hammaan xiqqoo ta'e ni mul'ata.

Lakkuun obbolaa kanneen yeroo tokko sa'aatii wal fakkaataatti dhalatanidha. Isaanis lakkuu wal fakkaatoo yookaan wal hin fakkaanne ta'uu malu. Lakkooleen yeroo hedduu wal jaallatu. Gosoonni lakkoolee jiranii maal fa'aati jettee yaadda?

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa meeshaan manaa pilaastika irraa hojjetame itti gurguramudha. Meeshaan kunneen halluu akka cuquliisa, diimaa, magariisa, magaala, gurraacha, keelloo adii fi kanneen biroo kan qabudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barjaa warqaa pilaastikaa halluun isaa cuquliisaa fi diimaa ta'e irratti barreeffamee jalatti immoo suuraa dhiirotaa kan rifeensa gosa adda addaa sirreeffatanii jiraniiti. Akkasuma barreeffamni achirra ni jira.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisu suuraa bineensa bakkee jiraatu maqaan isaa gafarsa jedhamuudha. Gafarsi kun waliin kan socho'u , akka loonii marga kan nyaatu, foon isaa kan nyaatamu dha.

Suuraan suuraa kanarraa mul'atu fakii dubara baay'ee miidhagduu taatee kan rifeensa irraan gadee dhahattee gara fuul-dura harma isheerraan jigsitee, uffata aadaan of miidhagsitee kan jirtu yoo ta'u, rifeensa isheerra wanta akka ilillii birraa fakkaatu olkeessee jirti.

Riqicha wal-cinaadhaan laga ceesifamee tolee jiru, kan gamaa gamana isaan gaarreeniin marfamee jirudha. Riqichi kunneen humnaa namaa fi baasii guddaa ta'een kan tolfamanidha. Riqichi kun osoo hin jiraannee waqtii gannaa yeroo roobni cimu ce'uun nama rakkisa. Riqichi meeshaalee akkamiin hojjetama?

suuraa kana irratti kan agarru hordoftoota amantii islaamaa kadhannaa godhaa jiranidha. uffanni isaan uffatan baayinaan adii yoo ta'u warrooni halluu gurraacha uffatanis ni jiru. amantiin kun biyya keenya keessatti hordoftoota heddu kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana xiqqo baadiyyaa kessatti baay'inan argamu mana citaa yommuu ta'u manni citaa Kun kan hojjetamu muka xixiqqoo irraa fi babal'ii kan jedhamu irraa akkasumas immo utubaan isaa immo muka guddaa kan ta'efi mana citaa kana utuba.

Wanti as irratti mul'atu kun kophee jedhama. Kopheen kunis kan shamarranii yommuu ta'u, alli isaa halluu gurraacha kan ta'ee fi keessi isaa immoo adii dha. Kopheen kun yeroo ammaa qarshii meeqa?

Suuraan armaan olii dargaggeessa miidhagaa uffata garri olii isaa bifa yookiin halluu magariisa gara gurraachatti siqu kan qabu, harka isaa irraa saa'atii kan qabu, faaya mormaa yookiin amartii kan qabu dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa biqiloota akka urgooftuutti itti fayyadamnu kanneen mooraa keessatti marganii jiranii fi isaanis gosoot adda addaati. Isaan keessaa tokko ciraakkota kaan immoo gosa kan biraati.

Kun suuraa kophee dhiiraa ti. Kopheen kun lama yoo ta'an, bifti isaanii gurraacha. Akkasumas abaaboon qodaa keessatti dhaabamee jiru as irratti ni mul'ata. Kopheen kun maqaan isaa maal jedhama. Qarshii meeqa?

Suuraa kana irratti kan agarru abaaboo baayyee bareedu kan halluu diimaa fi keelloo qabu ta'ee wal keessa makamanii jiranidha. Abaaboon kunneen lachuu baala halluu magariisa qabu of irraa kan qabanidha.

Filannoon biyyoota sirna dimookiraasiin bulan keessatti karaa ittiin nama isaan yookaan biyyaa isaanii bakka bu'u uummanni ittiin ibsatanidha. Paartii gaarii yoo filatan guddina biyyaa keessatti gumaacha. Ibsituuwwan paartii gaarii maal fa'ii?

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii yommuu ta'u meeshaan Kun istoofii jedhamuun kan beekamu akkasumas ille abidda tokko malee humna ibsaa qofa fayyadamuudhan ittoo irratti hojjechuuf akkasumas illee dalagaa gara garaa itti hojjetachuuf nu tajaajila.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota waliin ta'uun qullubbii diimaa quncisaa jiranidha. Qullubbii dubartoonni kun quncisaa jiran baayyee yoo ta'u yeroo baayyee qophiin addaa addaa yoo jiraate akkanatti baayyisanii quncisu

Iddoon kun maalidha? Iddoon kun qaama bishaani lafa diriiraa mukkeen qabun wal daangeessudha. Qaama bishaanii kana cinaa loon, nama fi beelladoonni biroo jiru. Biqiltoonni qarqara bishaanii jiran kun gaggabaaboo dha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni kaa'ee jiru suuraa mana bittaa fi gurgurtaa meeshaalee adda addaa yoo ta'u, kan achitti argamu kubbaa miilaa, gingilachaa midhaanii adda addaatu achitti argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii waltajjii irratti ol baatee dubbataa jirtu kan ibsa miidiyaaleef kennaa jirtuu fi miidiyaaleen hedduun kan biyya keenyaa fuuldura ishee jiranidha. Isheenis dhimma biyyaa irratti ibsa kennaa jirti.

Suuraa kana irratti kan agarru buna bilchaatee guuramuf gahedha. Bunni bilchaate halluu diimaa kan qabu yoo ta'u baalli isaa immoo halluu magariisa qaba. Bunni Itiyoophiyaa keessatti iddoo baayyeetti ni oomishama.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii buna danfisaa jirtudha. Meeshaan isheen buna ittiin danfisaa jirtu jabanaa yoo jedhamu halluu gurraacha qaba. Akkasumas iddoo isheen teessee jirtu margaan uwwifamee kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota bakka waaqeffannaa tokko irra waltajjii iraatti bahuun faarfataa jiranidha. Namoonni kunis garee faarfattootaa kan namoota gurguddoo ta'an of keessaa qabanii fi nama sagalee guddiftuu qabatee faarfataa jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa qola kan pilaastikaa ta'ee wantoonni adda addaa kan keessatti saamsamanii jiranii fi hedduun isaa halluu diiimaa kaan immoo halluu magariisa akkasumas cuquliisa qabanidha. Kunis wantoota yeroo dheeraaf tursuuf oola.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa daandii kan ittiin irra ol bahanii fi gadi ittiin bu'an kan yeroo baay'ee buufata xiyyaaraa yookaan buufata baaburaa keessatti argamu kan sibiila ofiif deemu irraa kan hojjatamudha.

Suuraa kana irratti kan agarru alaabaa mootummaa naannoo oromiyaa kan ta'edha. Halluun alaabaa kana walduraa duuban diimaa, adii fi gurraacha yoo ta'u gidduu isaa irraa muka ummata oromoo biratti kabaja qabu odaa qaba.

Oromoon meeshaalee miidhaginaa kan ittiin qaama isaa akkasumas uffata isaa ittiin miidhagsu hedduu qaba. Kunis callee halluuwwan adda addaa qaban ta'uu malu. Akka oromiyaatti calleen halluu diimaa, gurraachaa fi adii qabu maal ibsa?

Suuraa armaan oliitti kan ilaalaa jirru suuraa namoota baay'inni isaanii shan ta'e yoo ta'u, dhalaa afurii fi dhiira tokko nutti mul'ata. Hundi isaanii uffata aadaa bifti isaa adii ta'e uffatu.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota uffata aadaa Oromoo uffachuun suuraa ka'an kan agarsiisuu fi isaanis lakkoofsaan shan kan ta'an akkasumas suuricha gamtaadhaan akka ka'an fakkki namatti agarsiisu yookiin mul'isuu dha

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa barreeffama waraqaa gabaabduu tokko kan afaan Ingiliffaan barreeffamee jiruu yoo ta'u, barreeffamichis lammiilee Ameerikaaf akeekkachiisa biyya Itoophiyaa ala ta'uu fi siyaasa ishii dhiisuuti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa maatii tokkoo kanneen mana isaanii keessatti waliin taphataa jiranidha. Maatiin kunis haadha, abbaa fi ijoollee lama dubaraa fi dhiira tokkodha. Isaanis siree isaanii irratti ijoollee waliin taphatu.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa mucaa dubaraa kan bobaa ishee jala irdii dibattee fi karaa biraa immoo wanta cilee irraa qophaa'ee halluu gurraacha qabu dibattedha. Isheenis harka ishee lamaan ol qabdee jirti.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii shamarree rifeensa ishee of irra gadi lakkisuun ija isheen gara biraa ilaalaa jirtu suuraa mul'isuu dha. Isheenis bifaan diimtuu kan taatee fi miidhagduu dha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun immoo kan inni nu hubachiisaa jiru dubartii qarmii qamadii bu'attee yookiin funaannattee, hidhattee kaasuutti baattee adeemaa jirtuuti. Dubartiin kun tarii ilmoo hiyyeessaa yookiin qotee bulaati.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura daa'ima tokkooti. Daa'imni kun, haalluu gogaa diimaa kan qabuu fi uffata adii kan uffatee jiru yoo ta'u, biskileettii irra taa'ee jira. Dubartiin tokko, biskileettii mucaan irra taa'ee jiru kana harkaan dhiibaa jirti.

Suuraan nutti argamu kun, suuraa dorgomtoota ooftuu 'bicycle' kan namoonni hedduun gadi ba'anii daawwachaa jiranidha. Mataa isaaniitti haguuggii jabaa ta'e godhatanii kan jiranii fi dorgommicha eegaluuf bakka tokkotti sassaabamanii kan jiran fakkaatu.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii kessa tokko yommuu ta'uu babal'ina teeknooloojii yero amma keessatti bu'a teeknooloojii warra ta'an keessa isa tokko maashinni Kun kaffaltii garaa garaa kaffaluuf akkasumas birrii baafachuun ni tajaajila.

Dubartootaa fi dhiirota akkasumas daa'imman bakka tokkotti walitti qabamanii suuraa ka'aa jiran, kan miirri gammachuu isaan irraa mul'atudha. Suuraan nuti yeroo gara yerootti kaanu yaadannoo baraa fi taatee yeroo dabarsinee nu yaadachiisuu keessatti hammam humna qaba?

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa kitaaba qolli isaa duubaanis ta'ee fuulduraan mul'ataa jirudha. Kunis karaa fuulduraa matadureen isaa Leetoo kan jedhuu fi halluuwwan bareedaa biiftuu yoo qabaatu duubaan immoo barreeffamaa fi suuraa dubartii tokkoo qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa mana irratti maxxanfame kan barreeffama afaan oromoo w/sh/ sintaayyoo fi h/isaanii hojii oomisha daabboo jedhu of irraa qabudha. Barjaan kun suuraa daabboo of irraa qaba.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota bakka meeshaaleen hedduu akka baazaariitti itti gurguramu dhufanii mi'oota adda addaa bitaa jiranii fi daldaltoota maamiltoota waliin walii galtee irra jiran hedduu agarra.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa namoota balaa tiraafikaa ittisuuf daandii irra kaa'aman ogeessota seeraati. Namoonni kun sochii konkolaataa kan to'atanii fi namoota seeraan ala oofan kan adabanidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota mana kutaazz dubbisaa yookiin mana kitaaba keessatti dubbisaa kan jiran yommuu ta'u, bakka mijataafi miidhagaax bakka dubbisaaf namatti kan tolu ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Konkolaataan guddaa fi dheeraan kan maqaan isaa shaggar jedhamu kan magaalota gurguddoo akka Finfinnee fi Adaamaa fa'aa keessatti hojiiwwan nama bakkaa bakkatti geejjibanidha. Konkolaattonni kun halluuwwan akkamii qabu? Akkasumas nama meeqa fe'uu danda'uu?

Aartist Alii Birraa aartistii Oromoo warra jalqabaa fi jaallatamummaa guddaa uummata Oromoo biratti kan qabuu dha. Innis kan lubbuun yeroo ammaatti hin jirree fi garuu immoo laphee uummata Oromoo keessa kan jiruu dha. Innis yoom du'e?

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii buna danfee dhugaatiif qophaa'ee jiru yammuu ta'u; kunis meeshaan ittiin buna buusaan jabanaa fi ittiin buna dhugan shiniinis fakkii kana irratti akka argamu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggeessa uffannaa aadaatiin fayye yookiin immoo bareede jiru yommu ta'uu halli uffannaa isaa aadaa duudhaa seenaa fi akkata bulmaata uummata naannoo sanaa sirritti ibsuu ni danda'a

Suuraa kana irratti kana agarru nama lama wal gargaaranii mana ijaaraa jiranidha. Mannii isaan ijaaraa jiran mana mukaa yoo ta'u baayyee namoota baadiyaatu mana akkana ijaarrata. Gubbaan manichaa qorqoorroo irraa hojjetame.

Maqaan biqiltuu kanaa maali? Baala akkamii qaba? Naannoo akkamiitti biqila? Faayidaa mukti kun addatti namaafus haa ta'u, bineensotaaf kennu maalidha? Baala ni harcaafata yoo ta'e waqtii akkamiitti baala harcaafachuu danda'a?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa bineensota bosonaa lama kanneen saree fakkaatan garuu yeeyyii jedhamuun beekamanidha. Isaanis halluu magaala baay'ee gara gurraachaatti dhiyaatu qabanii fi sadii ta'anii jiru. lama yoo dhaabbatan tokko ciiseera.

Suuraa kanarratti kan argamu buufata fayya yookaan ikkoo kiliika gidduutti galeessaa kiiloo jaha yommuu ta'u. Kiliinika kana kessatti hojjettoota fayya dandeetti qaban yookan immoo yaaluu danda'an hedduutu kiliinika kana kessa hojjeta.

Suuraa kana irratti kan agarru barattoota baayyinni isaanii muraasa ta'e daree barnootaa isaanii keessatti harka baasanii hirmaannaa taasisaa jiranidha. Yeroo baayyee barattoonni kan harka baasan gaaffii gaafachuf yookin deebii deebisuufidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura lafa balfa itti gataniiti. Bakki balfa itti gatan kana biratti balfawwan baay'ee ta'an kan argaman yoo ta'u, konkolaataan balfa geejjibus achi dhaabbatee ni mul'ata. Namoonnis, bakka balfaa kanatti hojii balfa dhabamsiisuu hojjachaa jiru.

Suuraan armaan olii kun kan inni nu argisiisaa jiru suuraa barreeffama kitaabaa, kan maqaan isaa Guuboo Seenaa jedhu yoo ta'u, kan barreesse nama maqaan isaa Beekan Gulummaa Irranaa Jedhamuuni dha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota biqilootaa keessaa abaaboo dha. Kunis daraaraa kan qabuu fi hedduu kan bareedu ta'u isaa fakkii kana irraa hubanna. Dabalataan abaaboon kun miidhagina wanta tokkoo dabaluu keessatti gahee kan qabanii dha.

Magaalonni lafa diriiraa qaban naannoo kee ni jiruu? Magaalaan sitti mul'attu kun biyya kamii fi naannoo kamitti argamti? Bosonni achi keessa jiru kun faayidaa ni qabaa? Maaliif konkolaataa danuun daandii kanarra hin jiran?

Meeshaaleen mana keessaa sibiila irraa akkasumas mukarraa hojjatamuu danda'a. Yeroo hedduu teessoowwan, siree fi soofaan mukarraa hojjatamee gubbaatti immoo waan akka ispoonjii irratti dabala. Manni maashina mukaa bu'aa qabeessa jettee yaaddaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota guddina aartii oromoo keessatti gumaacha qaban kanneen suuraan isaanii maxxansa irratti bahee fi isaanis diraamaa afaan oromoo hojjachuu irratti kanneen hirmaatanidha. Mata dureen diraamichaas Dambalii jedha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii miseensota raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa yammuu ta'an; isaanis hiriiraan yookiin immoo tooraan agarsiisa waraanaa taasisaa yookiin gochaa kan jiran ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa gosa midhaanii maqaan isaa boqqolloo jedhamu yoo ta'u, boqqolloon kun jiidhaan isaa osoo hin gogiin fuudhamee affeelamee kan saayinii irratti qopheeffamee jiru dha.

Itoophiyaan sirna biyya siyaasa ishii irratti cimsitee hojjechaa jirrudha. Dheebuu tokkummaa fi bulchiinsa gaarii ibsuuf barreeffama kana keessee jirti. Leenci mallattoo kana irra kaa'amee jiru cimina bakka ni bu'a jettee yaaddaa?

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi bulchaa biyya Ameerikaa maqaan isaa Doolaand Tiraamp jedhamudha. Suuraan kun yeroo yaalin ajjeechaa rasaasan irratti taasifame kan agarsiisudha. Duuba isaa alaabaan ameerikaa jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa mana keenya keessaafi bakka hojii keenyaa gara garaati itti fayyadamnu maqaan meeshichaas teessoo jedhamuun kan beekkamudha. Teessoo mukarraa hojjatamudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa karollaa jedhamuu fi kan harkaan dhiibamuu fi mi'oota garaagaraa kan irratti fe'anii salphaatti itti geejjibanidha. Meeshaan kun humna baay'ee osoo hin baasiin salphaatti waan ulfaataa illee fe'uuf oola.

Suuraa kana irratti kana agarru qotee bulaa moofaraa fi waanjoo gateettii isaa irratti baatee jirudha . Iddoo qotee bulaan kun dhaabbatee jiru biqiltoota muraasa qaba. Fooxaa halluu adii qabu uffatee jira.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisaa jiru suuraa namoota jigiidhaan yookiin daboodhaan midhaan xaafii goge waliif haamaa jiraniiti. Wal gargaarsi qotee bultoota kanaa kan inni gaggeeffamu waqtii bonaatti dha.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisu buna bu'uuf qophaa'eeru, bunni callaan isaa akaa'amee naannoo isaa kan jiru, gundoo danuunis naannoo isaa kan jirudha. Shiniin immoo dhiqamanii gadi gogombifamanii jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa biqiltuu gosa nyaataa kan ta'ee fi gahee sassaabbiif kan gahe ta'edha. Innis kan mishingaa jedhamuu fi lafa bal'aa uwwisee argamu akkasumas baalli isaa goguutti jirudha.

Suuraa kana irratti kan agarru alaabaa mootummoota Itiyoophiyaa bara 1890 irraa kaasee hanga ammaatti jiranidha. Alaabaan kunniin hundi isaanii halluu gosa tokkoo kan ta'e magariisa diimaa fi keelloo kan qabudha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun kitaaba waa'ee sirna ittiin bulmaata saba Oromoo kan agarsiisudha. Innis sirna Gadaa yoo ta'u, sirna Dimookiraasii Ameerikaa wajjin akka wal fakkaatu qola kitaaba kanaa irra jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mokoronii nyaataati. Mokoroniin kun kuntaala keessa ta'e mana suuqii keessa kan jiru yoo ta'u, nyaanni kun kaarboohaydireetii fi sukkaaraan kan badhaadheedha. Nyaanni kun warshaalee nyaataa keessatti qopha'a.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana simmintoon ijaaramee fi keessa isaa kan rogni isaa karaa lamaa itti walitti dhufu agarsiisa. Bakki kun mana keessaa fi kan bishaanii fi saamunaan dhiqamaa jirudha.

Dibatni wanta kutaa qaama keenyaa dibachuun fayyummaan isaa akkasumas lallaafina gogaa qaama keenyaaf gumaachudha. Kunis gosoota biqilaa adda addaa irraa kan hojjatamudha. Gosootni biqilootaa dibataa fi zayita irraa hojjachuuf oolan maal fa'i?

Suuraa kana irratti kana agarru dhugaatii alkoolii maqaan isaa daadhii jedhamudha. Daadhiin dhugaati hawwaasa keenya biratti beekama ta'eedha. Kan inni irraa hojjetamu biqiltuu geeshoo, biqila fi damma walitti makuun hojjetama. Halluun isaa keelloodha

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa waan halluun isaa adii ta'e tokko tokko immoo magariisa makaa kan qabuu fi ilkaan ittiin rigachuuf kan ooludha. Kunis yeroo baay'ee ijoolleen baattee gabaa keessa kan deemtuu fi kan gurguramudha.

Nyaatni kun maalidha? faayidaan isaa hoo? Nyaatni kun foon jedhama. Foon diimaa yoo ta'u cinaa isaa kan ittiin qabatanii nyaatan daabboon jira. Foon pirootinii waan of keessaa qabuf qaama namaa ijaaruu keessatti gahee qaba.

Suuraan as irratti argaa jirru kun suuraa faaya mormaa ti. Faayi kun mallattoo onnee lama irraa kan bocame yoo ta'u bareedinaa fi qulqullina ol aanaadhaan hojjetame. Faayi mormaa bareedina namaa keessatti gahee olaanaa qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; aadaa qonnaan bultoota keessatti kan beekamu, sangoota Xaafii bara'eessaa yookiin sirbisiisaa kan jiranifi namootni sangoota kana oofaa akka jiran haalan kan nutti agarsiisudha.

Gaazexaan gosoota miidiyaa kan irraa odeeffannoo haala yeroo itti aragannu ta'ee garuu bifa barreeffamaan kan dhiyaatudha. Gaazexaan barreeffamoota adda addaa dabalataan suuraa ofirraa qaba. Fayidaan gaazexaa irraa odeeffannoo argachuu maali?

Namni mana rifeensaa hojjatu tokko hojiin isaa rifeensa haala maamilli itti himateen gabaabsuu akkasumas nama maamiloota isaa fuula ifaan keessummeessee waliin taphachuu qaba. Hojiin rifeensa sirreessuu bu'aa qabeessuumaan isaa akkami?

suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta oomisha warshaa ta'ee garuu qola keessatti haguugamee jirudha. Kunis halluun isaa cuquliisaa fi adii wal makaa ta'ee barreeffama halluu adii fi keelloo ofirraa qaba.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kitaaba halluu keelloo fi diimaa waliin makaa ofirraa qabuu akkasumas muka guddaa gaaddisa bal'aa kan qabuu fi jalatti immoo bosona halluu gurraacha qabuun kan guutamedha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; dhugaati alkoolii hin qabneen kan beekamu dhugaati Sinqiidha. Akkasumas dhugaati kiristaanotaan filatamaa kan yommuu ta'u, dhamdhama mi'awwan kan qabufi faayida kan qabu ta'uu nu hubachiisudha.

Konkolaataan as irratti argaa jirra. Konkolaataan kun ammoo karaa irra deemaa jira. Konkolaatichi ammoo konkolaataa meeshaa xuraawaa guuruun magaalaa qulqulleessu dha. Halluun konkolaataa kanaa ammoo keelloofi gommaan ammoo gurraachadha. Fayidaan isaa maali?

Barattoonni yeroo isaan daree keessa taa'uun qo'achaa akka jiran kan nama hubachiisu fakkii kana irraa kan hubanuu dha. Isaanis gurmuun yookiin immoo baayyatanii taa'uun qo'achaa jiru. Faayidaan qo'achuu maalii dha?

Namoonni muraasni hojjattoota ta'an kun, maal hojjatu? Uffanni namoonni lama uffatan haalluu keelloo qaabu kun, maal jedhama fi namoota akka kamiitu uffatee mul'achaa jira? Maashinni salphaa namoonni kun, ittiin hojjachaa jiran maal jedhama? Faayidaan isaa hoo maali?

Suuraa kana irratti kan agarru nama asheeta boqqoolloo ibidda fayyadamuudhan waadaa jirudha. Asheenni boqqoolloo yeroo baayyee wayitii birraa ji'a fulbaanaa keessa kan argamudha. Midhaan kun Itiyoophiyaa keessatti bal'inaan kan oomishamudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa qalamoota yookaan halluuwwan gosa adda addaa afur kanneen halluuwwan akka gurraachaa, magariisa, cuquliisaa fi diimaadha. Isaan kunis gabatee halluun isaa adii ta'e irratti barreesuuf oolu.

Ooyiruu oomisha lafa qonnaa irraa dachee bifa magariisa uwwisee jirudha. Qonni utubaa dinagdee biyya tokkooti. Keessumattuu biyyoota guddaachaa jiran keessatti gumaachi qonni dinagdeef qabu olaanaadha. Yeroo jalqabaaf lafa qotanii callaa galfachuun bara kam eegale?

suuraa kana irratti kan agarru xiyyaara Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraa dhaabbatee jirudha. Xiyyaarri kun barreefama Itiyoophiyaa jedhu fi suuraa halluu alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa wal duraa duuban magariisa, keelloo fi diimaa of irraa qaba.

Gundoon meeshaa nyaataa kan naannootti dubartoonni wantoota adda addaa fayyadamuun salphaatti hojjatanidha. Isaanis wantoota adda addaa fayyadamuun keessa isaa halluu bareedaa hawwatuun hojjachuu danda'u. Naannoo keetti gundoon maal maalirraa tolfamaa?

Fakkii kana irratti kan argamu shamarree Oromoo uffata aadaa sabichaa uffachuun akkasumas meeshaalee miidhaginaa mataa, mormaa fi irree isheetti tolfachuu akkasumas osoo kolfaa jirtu suuraa kahaa jirti. Isheenis hedduu miidhagduu dha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa faaya yeroo baay'ee mormaa fi uffata irratti taasifamudha. Faayi callee kun waanta adii gara gadii isaa irraa kan qabu, bifa gurraacha gara olii kan qabudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa konkolaataa hodhuuf nu gargaarudha. Konkolaataan uffata hodhu kun bifa adii kan qabu, kirrii adiin mataa isaa irra kan jiruu fi uffata cite hodha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dubartii bifti ishee magaala taate kan mana wayii jala jirtuu fi shaashii gurraacha mataatti marattee jirtudha. Isheenis uffata adii kaawwattee morma isheetti immoo callee godhattee jirti.

Meeshaan Kun, meeshaa bishaan keessatti naqamuun, erga danfee booddee sukkaarrii fi shaayiin itti makamuun, shaayiin akka yeroo dheeraaf osoo hin qorriin tursiisuuf ooluudha. Meeshaan Kun, salphaatti shaayii danfisuu fi tursiisuu danda'a. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura lafa bakka qonnaati. Bakka qonnaa kanatti biqiltuuwwan magariisni lafa bal'aa ta'e irra kan dhaabamanii jiran yoo ta'u, hojjattoonni dubartootaa lama hojii kunuunsa biqiltuu dugdaan gadi jedhanii hojjachaa jiru.

Halluuwwan gosoota adda addaatu jiru. Isaanis halluuwwan beekamoo kan ta'anii fi isaan kaan immo halluu xixiqqoo halluuwwan beekamoo sana walitti makuun uumamanidha. Irra caalaan halluuwwanii walitti makuun uumamu. Fakkeenya halluu beekamoo kophaa of dand'anii dhaabbatanii himi?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa Vaaziliinii yoo ta'u, innis dhaabbata 'Didi' jedhamuun oomishamee gurgurtaaf hawaasaaf kan dhiyaate ta'uu isaa suuraa kana irraa hubachuu dandeenya. Akkuma suuraa kana irraa arginus bifaan adii akka ta'edha.

Suuraa kanarraa wanti nutti argamu, dubartii fuula qulqulleessitee dhiqattee, rifeensa duubatti filattee, dibata fuulaa dibachaa kan jirtu akkasumas qulqulleessituu ilkaanii illee kan of biraa qabdudha. Gogaa laafaa fi qulqulluu ta'e qabaachuuf dibanni fuulaa barbaachisaa ta'uu nuuf akeeka.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin immoo suuraa alaabaa mootummaa naannoo Affaar kan bakka bu'uu fi ibsutu fakkìi kana irratti mullachaa jira yookiin argamaa jira. Innis halluuwwan sadii of irraa qaba.

Afuuffeewwan kan pilaastika halluuwwan adda addaa qaban irraa hojjatamanii fi keessi isaanii baay'ee haphii kan ta'edha. Isaanis qilleensaan guutuudhaan yeroo qophiilee garaagaraa itti fayyadamuu dandeenya. Afuuffeen naannoo keetti yeroo qophiilee akkamii fayyadamama?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura dubartii uffata aadaa uffattee jirtuudha. Dubartiin kun haalluu gogaa fuulaa gurraacha kan qabdu yoo ta'u, daa'ima ishee harka isheetti haammattee fi kolfaa akkasumas callee morma isheetti kaawwattee mul'atti.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura mucaa xiqqoo tokkooti. Mucaan xiqqoo kun ilmoo hoolaa harka isaatiin haammatee fi kolfaa kan jiru yoo ta'u, bakki kun lafa baadiyaatti argamuudha. Duuba isaatti manni jireenya baadiyaa ni mul'ata

Fakkii kana irratti kan argamu loogoo kilaba qiddus Giyoorgis ta'uu isaa fakkii namatti agarsiisuu dha. Barreeffamni achi irra jirus waa'ee kilabichaa kan ibsuu fi calaqqisuu dha. Kilabichis kilaboota Itoophiyaa keessaa isa umurii dheeraa qabuu dha.

Dhaabbanni saafaariikoom dhaabbata dorgomaa kan Itiyootelekoom kan tajaajiloota siimii, intarneetii fi tajaajiloota Itiyoo telekoom kennu maraa kan kennudha. Dabalataan uummata naannoof tola ooltummaa fi badhaasa ni kenna. Dhaabbanni saafaariikoom si badhaasee beekaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama bakka bashannanaa paarkii biyyoolessaa baalee keessa adeemaa jirudha. Innis dugda isaatti korojoo tokko qabatee qoobii adii wayii uffatee lafa marga adiin guutame keessa adeemaa jira.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa konkolaataa guddaa kan wal harkisuun daandii gurraacha irra deemaa jiru fakkii mullisuu akka tahe irraa hubanna. Konkolaataan kunis lafa fagoo yookiin dheeraa deemuu kan danda'uu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu nyaata mi'eessuuf kan itti namoonni fayyadaman keessaa tokko kan ta'e qullubbii adii dha. Innis gurgurtaaf dhiyaatee akka jiru fakkii mul'isu yeroo ta'u; fayyaa dhala namaatiifis nyaata fayyaduu dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mana amantaa keessatti namoota uffata adii uffatanii, dungoo qabsiifatanii waaqeffataa jiran kan nutti agarsiisudha. Akkasumas mana miidhagaa keessa jiraachuu isaaniifi dungoo ifaa jiru kan nutti mul'isudha.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisu suuraa zayita nyaataa yoo ta'u, zayiti nyaataa kun bifa keeloo kan qabu, gatiin isaa barreeffamee itti kan hirkifamee jiruu fi bakka dhadhaa bu'ee kan tajaajiludha.

Suuraan asiin olitti argaa jirru kun, suuraa meeshaalee eleektirooniksii fi akkasuma illee shiboowwan meeshaalee eleektirooniksoota kanaa illee ni argamu. Halluuwwan shiboowwan kanas bifa gurraacha kan qaban yoo ta'u, fayidaan meeshaa eleektirooniksii kana maali?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa miila dubartii kophee tokko uffattee miila ishee tokko immoo dhokfatteeti. Kopheen ishee kunis halluu diimaa kan qabuu fi koomee dheeraa qaba. Isheenis miila isheetti shiboo akka sibiilaa godhatteetti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; teessoo hirkoo qabuufi minjaala bal'aafi kallattii lamaan irratti yaadannoo qabachuuf mijataa ta'e kan nutti agarsiisudha. Akkasumas mana halluu adiin faayamee jiru kan nutti mul'isudha.

Faķkii kana irratti kan argamu suuraa yookii immoo fakkii loon naannoo hongeen jiru jiraattu kan mullisuu dha. Loon kana cinas kan jiru nama uffata aadaa Oromoo Booranaa uffatee kan jiruu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, timaatima, qullubbii diimaa fi kanneen biroo gurgurtaaf qophaa'ee jirudha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen qaama namaaf barbaachisoodha.

Fakkiin Kun fakkii, naannoo keenyatti sibiila burruusa jedhamuun beekamudha. Innis kan inni fayyadu mukkeen ijaarsaaf oolan addaa addaa gidduu isaa sibiila xixiqqoo biraa galchuun akka bifa rukkuchaatti itti fayyadamuun muka baqaqsanidha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru naannoo mana baadiyyaa yoo ta'u, kan nutti argamaa jiru hoolota tarree galanii deemaa jiran, mana citaa tokko, marga magariisaa fi biqiltoota mana duubaati.

Suuraa armaan olii irraa immoo waanti nuyi hubachuu dandeenyu, suuraa ergaa fi beeksisa adda addaa dabarsuu danda'u gaazexaa jedhamuun kan beekamudha. Gaazexaan kun namoota bebbeekamoo dhiibbaa godhan of irraa qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee keessaa avokaadodha. Avokaadoon firii pirootinii of keessaa qabu waan ta'eef qaama namaa ijaaruu keessatti gahee olaana qaba. Halluun firii kanaa magariisadha.

Dubartiin daa'ima siree irra raffisaa akka jirtu fakkii namatti mullisuu dha. Isheenis kophee mucaa miilla irraa baasuun sirree irra ciibsaa kan jirtuu fi ofii isheetiifis mucaa faana kan jirtuu dha. Mucaan kun rafaa kan jirtuu dha?

Fakkiin Kun, naannoo keenyatti safartuu jedhamtee beekamti. Innis kan inni fayyadu, yeroo ijaarsa gamoowwan addaa addaa yookaan hodhaa garaagaraa safaruuf nu garaagara yookaan fayyada. Meeshaan ittiin safara safarru Kun, biyya kamitti oomishame?

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa qola kitaabaa ti. Kitaabni kun mata-dureen isaa 'Kana Kan Dubbii Ta'e' kan jedhu yoo ta'u Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaatiin kan barraa'ee dha. Kitaaba dubbisuun bu'a qabeessa.

Fakkiin Kun, suuraa barreeffama dhaabbata raadiyoo faanaa jedhamuu fi akkasuma illee raadiyoon cinaa isaa walitti qabamee argamudha. Raadiyoon kunneen hawaasa keenya naannoo baadiyyaa jiraataniif fayidaa guddaa qaba. Naannoo keessanitti raadiyoon Saatii akkamii dhaggeeffatama?

Namni uffata hojii uffate jiru kun, maal gochaa jira? Meeshaan waraanaa namni kun harkatti qabatee fi mudhii isaatti hidhate kunnneen ,maal jedhamu? Fincila waraanaa jechuunmaal jechuudha? Bakki namni kun itti argamu, maal jedhama?

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa namoota lamaa abbaa manaa fi haadha manaa tokkoo amantaa musliimaa hordofanii fi namni dhiiraa sun ishee dubaraa haadha manaa isaa taate maddii isheerra dhungataa jira.

Suuraan dhiyaate kun suuraa meeshaa maqaan isaa Xurumbaa kan jedhamu yoo ta'u, yeroo afuufan sagalee kan kennuudha. Sababa kanaaf namoonni bakka hedduutti yeroo namni du'u afuufuun gadda nama du'e sanaaf qaban ibsuun sirna awwaalchaa gaggeessu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa barattoota sadarkaa lammaffaa kanneen huccuu adii fi uffata wal fakkaataa gurraachaa godhatanii fi kanneen yeroo barsiisaan kutaa jirutti barreeffama gabaabaa barsiisaan kennaan jiru barreessaa jiranidha.

Ayyaana waggaa bara haaraa irratti dargaggoon baadiyyaa yeroo hedduu qophii adda addaa taasisu. Dhiirris dubarris sagantaa Akka daddaraaroo fi sagantaa irreechaa fa'aatu jiru. Fayidaan sagantaaleen akkanaa hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti qaban maali?

Meeshaan wanta fo'aa fakkaatu irraa hojjatame kun, maqaan isaa maali? Meeshaan kun, oomishoota dheedhii akka kamii faa irraa hojjatame? Wanti xiqqoon boca geengoo qabdu kun ,maqaan ishee maali? Dirreen biyyee haalluu diimaa qabu irraa hojjatame kun, ispoortii gosa kamiitu irratti gaggeeffama?

Garee loltoota waraanaa kan bara mootummaa Hayilasillaasee yoo ta'an, agarsiisa sochii waraanaa irra jiran kan jiranidha. namoonni hooggantoota waraanaa fi bulchaan biyyaa yeroo saniis konkolaataa cinaa dhaabatanii haasa'aa jiru. loltuun biyya tokkoof tajaajila maalii kennaa?

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa manaa yoo ta'u meeshaan manaa kun ammoo kan inni argamu bagga yookaan lafa gurgurtaa meeshaatti. meeshaaleen kunneen ammoo kanneen akka jabaanaafi kanneen birooti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota uffata aadaa sirbaaf ta'u gosa lamaan uffatanii kan jiran yommuu ta'u, sochii agarsiisa kan sirbaa jiran jiran ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama mana rid=feensaa keessatti inni tokko uffata adii godhatee rifeensa sirreessu kaan immoo sirreeffataa jiruu fi manicha keessa immoo daawwitii guddaa keessatti of ilaalantu jira.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota uffata aadaa ummata oromoo uffatanii ayyaana waaqa galateeffannaa irreecha malkaa irreeffachaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa kan qabu dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota uffata sirbaaf ta'u uffatanii tarree galuun gaachana harkatti qabatanii sochiidhaan kan sirbaa jiranifi adeema jiran ta'uu isaani haalan kan nutti agarsiisufi hubachiisudha.

Suuraa kana irratti kana agarru shaayii danfee dhugaatif qophaa'edha. Shaayiin kun meeshaa burcuqqoo jedhamu keessa kan jiru ta'ee fal'aana of keessaa qaba. Shaayiin yeroo baayyee yeroo qorri qorru kan dhugamudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gosa midhaanii kan halluun isaa adii fi akka diimaa wayii ta'ee kuntaala adii tokko keessajiru akkasumas kuntaala magariisa keessa wanti halluun isaa adiis guutee jirudha. Kan biraa sadaffaanis ni jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota lamaa kan miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiran kan duuba isaanii alaabaan Itoophiyaa duuba isaa jiruu fi inni tokko itti gaafatamaa dargaggoo magaalaa Finfinnee fi tokko immoo pirezedaantii yuunivarsiitii Finfinneeti.

Suuraa kana irratti kan agarru asheeta boqqoolloo halluu magariisa qabudha. Asheenni boqqoolloo namoota baayyee biratti kan jaalatamudha. Midhaan kun kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuuf humna qaama namaatii kennuu keessatti faayidaa guddaa qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama fuulli isaa areedaan guutamee akkasumas rifeensi isaa keessa galee faaxuu qabuu fi fuullee ijaa halluun isaa gurraacha ta'e hidhatee jirudha. Namni kunis uffata halluun isaa cuuqliisaa uffateera.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa qaruuraawwan hedduu kan dhugaatii alkoolii adda addaa qabatanii jiranii fi tokkoon tokkoon isaanii dhugaatii gosa garaagaraa qabanidha. Qolli qaruuraawwan kana irratti maxxanee jirus halluu adda addaa qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; kuduraaleefi muduraalee keessaa isa tokko kan ta'e Anaanaasii jedhamuun kan beekamudha. Akkasumas baala jirma isaarra jirufi utubaan jirma anaanaasii kan mul'atu ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa saanduqni reeffaa itti gurguramudha. Saanduqni reeffaa kun kan inni irraa hojjetamu muka mismaaran walitti qabsifame irraa yoo ta'u gubbaan isaa uffataan kan uwwifamudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama mooraa tokko keessa seenee saanduqa filannoo keessa yeroo paartii siyaasaa filate tokko achi keessa uraadhaan buusaa jiru agarra. Saanduqichi kan argamu teessoo dalgee tokkorra kaa'ameeti.

Konkolaataan kun, konkolaataa modeela durii kan taatee fi yeroo ammaa kana kan yeroon irra darbee darbee darbee biyya keenya keessatti argamudha. Konkolaataan kun akkuma konkolaataa biroo gommaawwan afurii fi ibsaa qabdi. Konkolaataan kun namoota meeqa qabachuu dandeessi?

Namoota uffata adii uffatanii dirree irratti walitti naanna'anii sirna aadaa fi duudhaa isaaniin marii gaggeessaa jiranidha. Gamtaan ta'anii waliin mari'achuun bu'aan isaa maali? Hawaasni keenya aadaa walitti bahee waliin mari'achuu akkamii qaba?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa bakka meeshaaleen aadaa gosa garaagaaraa iddoo tokko bakka gabaatti itti gurguramanidha. Namoonni meeshaalee kanatti meeshaalee hojjatanii gurguratan hedduun isaanii kan kibba Itoophiyaatti beekamanii fi bifaan gurraachota.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura meeshaalee biyyee suphee irraa hojjataman garaa graati. Meeshaaleen kunneen baay'ee bareedoo yeroo ta'an, buna keessatti danfisuuf, ixaana irratti aarsuuf fi tajaajila garaa garaa biroof oolu.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa barreeffama afaan oromoo waajjira maallaqaa fi walta'iinsa diinagdee aanaa giraar jaarsoo jedhu of irraa qaba. Barjaan kun halluu cuqulisa irraa kan hojjetame yoo ta'u barreeffamni immoo halluu adii qaba.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura sokkeettii ibsaa keenyaa irratti maxxanee jiruudha. Sokkettin kun meeshaalee elektrooniksii garaa garaa chaarjii gochuuf kan oolu yoo ta'u, sokkeettiin kun haalluu adii kan qabuu fi qaawwa lama kan qabuudha.

Suuraan dhiyaate kun suuraa dubaraa yoo ta'u, isheenis dhaabatee, achi garagaltee, harka lamaan giphii keessa godhattee kan jirtudha. Kofoo bal'aa ta'e jalaan ol dachaaftee uffattee kan jirtuufi deemsa eegaluuf tarkaanfattee kan jirtu ta'uu argina.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisu suuraa midhaan jallisiin misoomee jiru, biqiltuu qamadii jedhamuun beekamudha. Qamadiin kun dirree goodaatti kan faca'uu fi madda galii biyyoota qonnaan jiraataniiti.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii hartuu yammuu ta'u; innis ittiin kosiiwwan qulqulleessuuf dhalli namaa kan itti dhimma bahuu dha. Innis lakkoofsaan hedduu kan ta'ee fi walitti qabamee kan jiruu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggeessa mana bareedina dhiirota kessatti mataa dhiirota sirressu irratti bobba'ee hojjetu yommuu ta'u akkasumas ille dargaggeessa mataa isaa fi areeda isa sirreeffachaa jirtu suuraa kanarratti argama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa bishaan halluun isaa cuquliisa ta'ee fi saaphaphuu magariisaan kan haguugame ta'ee naannoon isaa bosonaan kan uwwifamee fi bakka tokko tokko irratti immoo dhagaa xixiqoo hedduutu jira.

Suuraan armaan olii kun kan inni nutti argisiisaa jiru, suuraa meeshaa aadaa kan biqiltuu miciree qabu irraa hojjetamu, maqaan isaa qabee kan jedhamudha. Qabeen kun kirri jabaan kan hodhameeru, gogaadhaan kan qabsiifameerudha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kuni suuraa nyaata gosaa gosaa jedhamu yoo ta'u, dhugaatiin kan akka daadhii jedhamus bira ni jira. Nyaatni kun hanqaaquu, qaaraa, daabboo, ittoo foonii fi hundee diimaa qaba.

Bakki Kun bakka qophii garaa garaatiif bareedee miidhagee jiru yommuu ta'uu bakki Kun bareedinaaf suura ka'uuf kan fayyadu akkasumas ille namoonni dhufan ilaalani Akka daawwataniif ni tajaajila. Bakka kana hojjechuuf maal maal fayyadamna?

Namoonni armaan olitti arginu Kun, uummata Oromoo yeroo isaan irreecha irreeffachuuf gara malkaa deeman yoo ta'u, isaanis waggaa waggaatti uumaa isaanii waaqeffachuuf, galata galchuuf yeroo isaan waliin ta'uun gara malkaa deeman argina.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosa meeshaa manaa keessaa kan suphee irraa tolfamee fi kunis meeshaa mana keessatti ittoo itti hojjachuu yookaan waa itti affeeluuf nu gargaarudha. Kunis waan adii irratti hidhamee jira.

Manni as irratti arginu kun, mana maalitii yokin mana maal itti gurguramuudha? Daabboowwan mana kana keessa jiran kun, oomishoota midhaanii kam faa irrraa hojjatamu? Gatiin daabboowwan kanneen meeqa? Daabboon qaama namaaf maal maaliif fayyada?

waanti Kun gommana yookaan immoo raafuu magariisaa yommuu ta'u raafuun waantota qaama keenyaaf barbaachisa vaayitaamimoota akkasumas illee waan jabina qaama keenyaaf barbaachisu hedduu of keessaa qaba. Raafuun yeroo baay'ee eessatti biqila?

Fakkii kana irratti kan argamu daa'imman walitti qabamuun gurmuun tahanii suuraa kahaa jiranii dha. Daa'imman kana giddus dargaggeessi qaamaan guddaa tahe ijoollee kana keessa dhaabbatee isaan waliin suuraa kahaa kan jiruu dha.

Fakkii kana irratti barreeffama buufata xiyyaaraa idil_addunyaa magaalaa guddoo Ertiraa kan taate Asmaraa dha. Kunis bakka itti xiyyaarri kahuu fi bu'uu kan agarsiisu ta'uu fakkii yookiin suuraa namatti mullisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa teessuma soofaati. Kunis yeroo baayyee kan namoonni mana dhagaa irraa ijaarame qaban jireenyaaf kan mana keessatti itti tajaajilamanii dha. Innis haalaan miidhagee kan jiruu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa dargaggeessa nama karrayyuu ta'ee rifeensa isaa baay'ee guddisee jiruu fi isa kaan baay'ee akka maramu godhedha. Namni kun harka isaa lamaan gidduutti ulee shimalaa qabatee jira.

Suuraan argaa jirru kun suuraa dubartii mana gurgurtaa dibata rifeensaa fi qaamaa gosa adda addaa mana tokkotti gurguraa jirtuuti. Dibanni kunis halluuwwan garaa garaa kan qabanii fi maal irraa akka qophaa'an illee kan ofirraa qabanidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa bakka bashannanaa kan haroon isaa naanna'ee karaa maraan gaarreniin marfamee fi keessi isaa baay'ee bareedaa fi gidduutti manni amantaa kan argamudha. Naannoon isaas bosonaan guutuudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa nama beekamaa maqaan isaa Dookter Biraanuu Naggaa jedhamudha. Dookter Biraanuun gaggeessaa Ministeera Barnoota Itoophiyaa yoo ta'an, jijjiirama guddaa qulqullina barnootaa irratti nama fidedha.

Wanti ulee fakkaatu garuu magariisa ta'ee fi baala of irraa qabu kun maqaan isaa maali? Faayidaan wanta ulee fakkaatu kanaa maali? Jabinni wanta ulee fakkaatu kan hanga kami? Biqiltuun isaa margu maal jedhama. Biqiltuun kun naannolee kamii fi qilleensa akkamii keessatti marga?

Suuraan nutti mul'achaa jiru kun suuraa saamunaa qaama ittiin dhiqatan maqaan isaa 'life boy' kan jedhamudha. Saamunaan kun jarmoota ijaan hin argamne kan qaama keenya irra qubatan ajjeesuu fi qulqullina qaama keenyaa daran eeguuf nu gargaara.

Kubbaan saaphanaa gosoota tapha kubbaan keessaa tokko ta'ee kan yeroo hedduu garee lamaan taphatamudha. Kunis garee lama kan faallaa ta'aniin taphatama. Kubbaan saaphanaa garee namoota meeqa of keessaa qabuun taphatama?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa baabura Itoophiyaa baay'ee dheeraa ta'ee fi halluuwwan adii, gidduutii sarara diimaa qal'aa fi jalaan immoo magariisa ta'e qabudha. Kunis gara fuulduraatti shiboo qabatee adeemaa jira.

Suuraan armaan olii kun kan nu hubachiisu suuraa Hayyoota Oromoo, kan seenaa keessatti bilisummaa saba isaaniif dhiibbaa gaarii gochaa turan, kan akka Lammaa Magarsaa, Jowaar Mohaammedii fi Abiyi Ahmedi dha.

Suuraa kana irratti kan agarru faaya mormaa, gurraa fi harkaa warqee irraa hojjetamedha. Warqeen sibiila qaalii ta'ee yeroo baayyee faaya irraa hojjechuf kan ooludha. Warqeen qaalii waan ta'eef namni hundi itti hin fayyadamu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa loogoo kan halluun isaa cuquliisa, keelloo fi adii ta'e akkasumas gidduu isaatti fakkiiwan mukaa, nama yabaloo oofu, jalatti immoo laga fincaa'aa iraa yaa'aa jirutu jira. Karaa biraatiin barreeffamoonni tokko tokko ni jiru.

Manni amantaa musliimaa bakka namoonni amatichi hordofan achi deemuudhaan yeroo barbaachisetti itti sagadanidha. Isaanis guyyaatti yeroo lama yookaan sadii deddeebi'uudhaan sagadarra turu. Amantaa musliimaa keessatti kaayyoon deemsa gara makkaa maali?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura maxxansa miidiyaa teleevizyinii Faana jedhamuuti. Miidiyaan faanaa jedhamu kun qabeenyummaan isaa kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa ta'u, odeefannoowwan siyaasaa ,hawaasummaa fi diinagdee dabarsuun kan beekamuudha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun nama saalaan dhiira ta'e, rifeensa kan guddifateeru, faaya callee qabu dugda isaa irraa nama qabu, dargaggeessa achi galagalee dhaabbachaa jiru nutti argisiisa. Calleen mataa irra ni jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa bocni isaa siliindarii fi qal'aa dheeraa ta'ee kan halluun isaa diimaa ta'ee fi barreeffamni adiin tokko irra jiruu fi gidduu isaatti sarara muramaa qabudha.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu ta'ee barreeffama waldaa ogeeyyii fayyaa oromiyaa jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon kun gidduu isaa irraa odaa halluu magariisa ta'e of irraa qaba.

Dhaabbatni maallaqa naannoo oromiyaa dhaabbata baajata naannoo keenyaa kan to'atuu fi loogoo halluun isaa cuquliisa, keelloo fi magariisatu jira. Keessa isaatti immoo ulee abbaa gadaa qaba. Loogoo dhaabbata kanaa agartee beektaa?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisu suuraa zayita nam tolchee, kan nyaata miny'eessuuf gargaaru, barreeffama nama hundaaf kan jedhu kan afaan Ingiliffaan irratti barreeffamee jiru kan nutti argisiisudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota lama yommuu ta'an, isaanis kutaa mana yaalaatti kan argamu kan ta'ee ajaja yeroo isheen harmeef kennaa jirtu akka ta'e haalan kan nutti agarsiisudha.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gurgurtaa ittoowwaniif kan tajaajilanii dha. Isaanis wantoota ittoof namni itti fayyadamuu dha. Gosoota nyaataa keessaa muraasni kanneen akka qullubbii diimaa fi hundee diimaa fudhachuu dandeenya.

Suuraa kana irratti kan agarru barattoota mooraa mana barnootaa keessatti waliin taphachaa jiranidha. Barattoonni kunneen uffata halluu gosa tokkoo ta'e diimaa uffatanii kan jiran yoo ta'u dareen isaan itti baratanis jira.

Suura kana irraa kan nuti arginu immoo suuraa gosa nyaataa keessaa tokko kan tahe yemmuu tahu maqaan isaas dinnicha kan jedhamudha. Akkuma suura kana irraa arginus namichi wayii dinnicha kana baatee yeroo jiru ni argina.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa teessoowwan gurraacha ta'an kanneen mana tokko keessa baay'inaan kaa'amanii fi yeroo baay'ee waajjira hojii akkasumas mana rifeensaa keessatti itti fayyadamnudha. Isaanis kan ofirra naanna'anidha.

Bishaan haroo bal'aa ta'e, kan gamaa gamanaan tulluun marfee jirudha. Namoonni hedduunis bidiruu yaabbatanii bishaanicha irra bashannanaa kan jiran ni argamu. Faayidaan haroowwan naannoo keenya jiran guddinaa fi dagaagina bu'uuraalee misoomaaf akkasumas biyyaaf qaban maali?

Suuraa kana irratti kana agarru faaya mormaa fi qubaa harka irratti godhamu warqee irraa hojjetamedha. Warqeen sibiila qaalii yeroo baayyee namootni hundi kan hin godhannedha. Halluun warqee kanaa baayyee kan bareedudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu ; namoota hordoftoota amantaa ortoodoksii kan ta'an mana amantaa ortoodoksii keessatti uffata adii uffatanii, dibbee harkatti qabatanii rukutaa, dungoo shaamaa qabsiifatanii kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mana ammayyoome ijaaramee faayamee kan jiru Villaa jedhamuun kan beekamu naannoon isaa miidhagummaan kan faayame yommuu ta'u, hawwatafi bareeda ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Kan olitti argamu postery wajjira kominikeeshinii godina booranaa baha kan ibsuudha. Wajjirri kun odeeffanno ummata naanno sanarra kan fudhatuuf kan laatudha. Wajjirri kun uummata isa tajaajiluf haal dureef itti gaafatamummaa guddaa kan qabuudha Wajjirri kun haalli karooraf rawwii isa akkam?

Suuraa armaan olii irraa immoo waanti nuti argaa jirru suuraa mucaan dubaraa daa'ima ol fuutee baachuuf siree yaabbattee jirtu yommuu ta'u, mucayyoon kun daa'ima boossu sossobuu irratti argamti. Ni haasofsiistis!

Hacaaluu Hundeessaa artistii gameessa oromoo fi qabsaa'aa mirga dhala namaati. Namni Kun nama gootummaan beekamaa fi sodaa kan hin qabne goota ija barbaadaa turee. Albamoota Hacaaluun baase kam fa'aa beektaa?

Fakkii kana irratti kan argamu hayyuu Oromoo beekamaa, jabaa Oromoo fi abbaa mul'ata fagoo kan ta'e Jaal Baaroo Tumsaa dha. Innis nama yeroo jalqabaaf akka Itoophiyaatti nama lama ta'anii faarmaasiidhaan eebbifamee dha.

Fakkiin argaa jirru kun, Gaala ba'aa baatanii lafa naannoo gammoojjii keessa daandii qaxxaamuru irra geejibaaf tajaajila kennaa jiranii nu agarsiisa. Gaalli gosa beeladaa qaamaan guddaa yoo ta'u, naannoo gammoojjii keessatti kan beelada horsiifamudha.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee keessaa timaatimadha. Timaatimni kun reefu bilchaachaa kan jiru yoo ta'u halluu diimaa fi keelloo walmakaa qaba. Timaatimni fayyaa dhala namaaf barbaachisaadha.

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisu suuraa kophee bifti isaa gurraacha ta'e, gogaa irraa kan hojjetamu, miidhaginaaf kan ta'u, naannoo lafa baadiyyaatti kan hin taane, magaalaatti umurii dheeraa kan ta'udha.

Uffanni kun, uffata biyya yokin aadaa saba kamiiti? Haalluun uffanni kun irraa hojjatame haalluuuwwan akka kamiiti? Gatiin uffannaa kanaa mi'aawaadha moo salphaadha? Uffanni kun, saala dhiiraaf moo dubartiif ta'a? Uffanni kun ,meeshaalee dheedhii akka kamii faa irraa hojjatama?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa barjaa kan pilaastika irraa tolfamee fi gubbaa isaatti barreeffamoonni afaan amaariffaan barraa'anii jiranii fi loogoo kan dargaggoo ofirraa qabudha. Kunis kan sagantaa magaalaa finfinneetiif qophaa'edha.

Taphni teenasii gosoota tapha ispoortii keessaa tokko ta'ee yeroo ammaa kana addunyaa irratti beekamtii guddaa kan argataa jirudha. Innis kubbaa xiqqoo halluu adda addaa qabdu akkasumas xaawulaa irratti taphatama. Taphni teenasii fayyaaf akkamiin gumaacha?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kitaaba afaan oromoo kan qolli isaa halluu diimaa fi adii makaa qabu ta'ee mata dureen isaa "Keeraa Dhugaa" kan jedhudha. Kitaabichis kan barraaye nama Hundaa'ol Mokonnin jedhamuuni.

Meeshaan kun meeshaa uffata hodhuuf tajaajilu keessaa isa tokkodha. Halluun meeshaa kanaas adii kan tahee fi kan baayee miidhagudha. Meeshaaan kun uffannaa cite hodhuuf yookiin immoo uffannaa bifa adda taheen hodhuuf kan tajaajiludha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama mana tokko keessa harka isaa tokkoon teessoo irra dhaabbatee taa'ee jiruu fi shaamizii qofaa kan uffatee fi harki isaa guutuun kan mul'atudha. Innis fuullee ijaa godhatee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama tokkoo kan fuuli isaa gurraacha ta'ee fi nyaara guuree jirudha. Namni kun rifeensa isaa waan hin sirreessineef kan itti guddatee fi uffata adii gaabii jedhamu uffatee taa'ee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota gurmuun tahuun yookiin immoo gareedhaan fiigicha shaakalaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Shakkalli fiigichaa kunis fayyaa dhala namaatiif hedduu akka fayyadu fi murteessaa tahee dha.

As irratti wanti argaa jirru mana bareedaa haala ammayyaawaadhaan ijaarameedha. Akkasumas konkolaataan tokko cina mana kanaatti ni mul'atti. Fuuldurri mana kanaa magariisaa fi miidhagaa dha. Mana akka kanaa namni qabaachuu hin barbaanne ni jiraa?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa barattoota kutaa dubbisaa keessaa waliin dubbisaa jiranidha. Barattoonni kun yaadannoo mataa isaanii kan qaban, muraasni isaanii immoo kompiitara kan qabani dha.

Midhaan haamuu jechuun adeemsa gosoota oomisha qonnaa kanneen baadiyyaa keessatti argaman sassaabuun qophii itti aanuuf qopheessuuti. Yeroo hedduu namoonni baadiyyaa midhaan gaafa haaman baay'atanii bifa dabooni. Fayidaan daboodhaan wal gargaaruu maali?

Qamadiin gosa midhaan nyaataa keessaa tokko ta'ee warshaalee adda addaa galuun mokoroonii fi daabboo adda addaa hojjachuuf kan ooludha. Qamadiin kan oomishamu naannoo baaiyyaattidha baay'inaan. Naannoon inni oomishamu bakka akkamiiti?

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun muka magariisa xiqqaa margee guddataa jiru baala bal'aa qabuu fi naannoon isaa mukkeen adda addaa qabudha. Mukti kun biqilaa buna bakka sirriitti qotamee jiru kan dhaabamedha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa ijoollee barattoota daree tokko keessa waliin taa'anii barataa jiranidha. Isaanis teessoo tokko tokko irra nama tokko qofaatu jira. Daree kana keessa dhiironni dubara baay'inaan ni caalu.

Bakki kosii itti gatan naannoo xuraa'aawwan gosoota adda addaa bakka tokkotti walitti qabamanii jiran konkolaataa kosii fe'uun akkasumas meeshaalee biroon ittiin geejjibanii iddoo tokkotti kuusanidha. Wantoota xuraa'aa kan jennu wantoota akkamiiti?

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti argisiisu suuraa akaakuu biqiltuu keessaa tokko ta'e, kan baala babal'aa qabu , kan maqaan isaa raafuu jedhamudha. Raafuun kun gosa fuduraa keessaa tokkodha.

Suuraan armaan olii kan inni argisiisu muduraa suupar maarketii keessatti argamu yoo ta'u, kanneen akka dabaaqulaa, burtukaanaa, muuzii danuu fannifameeruu, maangoo fi kanneen biroo ni argamu. Kana malees hanqaaquun ni jira.

Suuraan argaa jirru kun, qotee bulaa ooyiruu lafa qonnaa isaa tattaraaraa jirudha. Qonni bu'uura dinagdee biyyoota guddachaa jiraniiti. Suuraan kunis kan biyyoota guddinni dinagdee isaanii duubatti hafaa ta'ee, meeshaa qonnaa aadaan lafa qotaa jiranii kan mul'isudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa adurree halluun ishee magaalaa fi adii ofirraa qabdu muka xaawulaa tokkorra qucuummattee teessudha. Isheenis gara fuulduraatti xiyyeeffattee kan ilaalaa jirtuu fi naannoo ishee mukkeentu jira.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa waajjira pirezidaantii bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka ta'e fakkii agarsiisuu dha yookiin immoo namatti mul'isuu dha. Innis waajjira muummee magaalichaa akka ta'e kan mullisuu dha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kuni immoo suuraa konkolaataa manaa, namoota daandii asiif achi socho'aa jiranii fi konkolaataa guddaa uummata bakkaa bakkatti deddeebisudha. Naannoon kun bakka magaalatti argamu ta'uun isaa beekamaadha.

Fakkii kana irratti kan argamu aartistii Oromoo beekamaa fi jaallatamaa kan tahe aartist Taaddalaa Gammachuu jedhama. Aartistiin kun uummata Oromoo biratti hedduu kan jaallatamuu fi fudhatama kan qabuu tu fakkii kan irraa mullata.

Mucaa kunuunsi haadhaa itti tolee, dibata suuraa daa'imaa ofirraa qabu harkatti qabatee taphataa jiruuti. Haati ilmoo isheef wanti isheen hin taane maaltu jira? Daa'ima isheef jecha bu'aa bahii isheen buutee hin baane jiraa?

Suuraan armaan olii kan inni nu argisiisaa jiru suuraa gaazexaa Afaan Amaaraatiin barreeffamee jiru, kan ergaa wayitaawwaa kennu, yeroo baay'ee namoota baadiyaatiif kan fayyadu, namoota meeshaalee elektirooniksii hin qabneef kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana daldalaati. Mana daldalaa meeshaalee gurguraman baay'inaan of keessaa qabutu mul'ata. Wantoota nyaataman, wantoota dhugaman, wantoota jireenya guyyaa guyyaa keessatti barbaachisan ni mul'atu. Namichi wantoota kanneen gurgurus ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuràa namoota kaameraan suuraa kaasaa jiran kan agarsiisuu dha. Isaanis wal cina dhaabbachuun kaamericha qabatanii kan jiran tahuu fakkii kana irraa kan hubannuu dha.

Balalliin xiyyaaraa kan daandii qilleensa Itoophiyaa gara Jibuutittii taasisu baay'inni isaa baay'ee dabalaa jira. Kunis hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuu fi jaalala obbolummaa gidduu dabaluuf gargaara. Fayidaan balallii kana dabaluu maal fa'i?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura ijaarsa gamoo ol bahuu fi gadi bu'uuf fayyaduuti. Bakki kun gamoo fuulduratti kan argamu yoo ta'u, simiintoo fi dhagaa irraa hojjatamee gamoo irraa bu'uu fi koruuf fayyadu. Bakki kun, mana daldalaati

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, maangoo, burtukaana, paappayyaa, timaatima fi kanneen birooti. Nyaatni kunnneen hundi isaanii fayyaa fi qaama dhala namaatif murteessoo kan ta'aanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura bineensa bosonaa arba jedhamuuti. Arbawwan kunneen baay'ina muraasa kan qaban yoo ta'u, bineensota marga sooratan keessaa tokko. Arbi bineensota bosonaa hamma guddina qaamaa guddaa qabaniidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu kan yeroo hedduu nyaata buddeena murame fa'aa keessa godhanii namaaf dhiyeessanidha. Qodaan kunis halluu magariisa kan qabuu fi lafa mana keessa kaa'ameera.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan Ingiliffaatin barreeffame mata dureen isaa Gadaa jedhudha. Kitaaba kana kan barreesse nama Asmaarom Laggasaa jedhamudha. Kitaabni kun waayee sirna Gadaa kan dubbatu dha.

Fakkii kana irratti kan argaman gosoota loonii warra adii yookiin faranjii yammuu ta'an; loon kunis yeroo isaan mana keessatti hidhamuun wallaanamaa yookiin kunuunfamaa jiranii dha. Loon kunis aannan ga'aa kan kennanii dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaa siiniiwwan bunaa irra kaa'amanii jiran kan maqaan isaa irkabootii jedhamuu fi halluun isa avereejii diimaa fi gurraachaa magaala kan ta'ee fi siiniiwwan torba irra jiranidha.

Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa sadarkaa biyyattiitti humna waraanaa isa olaanaa yoo ta'u sadarkaa Afiriikaattis beekamtii fi maqaa guddaa horateera. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bara meeqaa hundaaye?

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa gosoota nyaataa kanneen okkotee adda addaa keessa kaa'amee jiruu fi dhugaatiin halluun isaa keelloo ta'e kan maqaan isaa daadhii jedhamu bilillee keessa jirudha.

Suuraa kana irratti kana agarru siidaa qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e kan Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruu nama jireenya isaa guutuu saba oromoof dhaabbatedha. Jecha Taaddasaan ittiin beekamu "namni barate mirga isaa gaafata" kan jedhudha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa shamarree uffata adii jalaa fi irraan uffattee boorsaa harkatti qabattee mana keessa deemaa akka jirtu fakkii namatti mullisuu dha yookiin immoo agarsiisuu dha.

Wanti dubartiin kun ,ffuula isheetti, nyaara isheetti fi hidhii isheetti dibatte kun maaliidha? Dubartiin kun haalluu gogaa fuulaa akka kamii qabdi? Rifeensi dubartii kanaa ,haalluu akka kamii qaba? Halli dubartiin kun rifeensa itti dhahatte maal jedhama?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kitaabaa kan afaan amaariffaan barreeffamee fi qolli isaa waan bishaan galaanaa bishaan qulqulluun keessa yaa'uu fi dhagaawwan adiin keessa jiran kan taliila ta'ee sirriitti mul'atudha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii biqilaa avukaadoo dhaabbatee jiruu fi haala adda ta'een ija yookiin firii godhatee jiruu dha. Iji isaas yookiin firiin isaa haalaan kan namatti toluu fi gurguddaa kan ta'ee dha.